Nindeeba abashaija n'abakazi barimu nibataagurira beziriikire ebitambi birimu ebirikwera biine kara yakinyaatsi n'eya burawunu

Nindeeba emotooka za takisi nindeebaho abantu, ndeeba abantu baine ebiveera nindeebaho oruguuto nibyo ebyo ebintu ebindi kureeba nindeebaho n'abakazi

Nindeeba ente ya kinyatsi ndeebaho ebinyatsi bya kinyatsi ndeebaho amahembe ga mutare

Nindeebaho omushaija ahekireho aine piki ahekireho omukazi ndeebaho abashaija babiri ndeebaho emotoka y'okushara eguuto ndeebaho endiijo motooka egiheekire

Nindebaho omukazi akwatsire enfuka aruho nahiinga kabegye ndebaho omutsigazi akwatsire enfuka nawe nahiinga kabegye ndebaho omwaana nawe akwatsire enfuka ariyo nahiinga kabegye ndebaho ebindi binyaatsi aharubaju.

Nindeebaho ente zibyami ndebaho ente ezindi zibyami ndeebaho ente ezimwe zemereire ziine amahembe ndebaho ebinyatsi bya kinyatsi namabaare

Nindeeaho faamu ekomeise ebyoma ndeebaho omushaija arimu nasara omukazi ebyara ndeebaho omukazi ndeebaho abaana ndeebaho obutebe

Nindeeba abasigazi baine akahooba enyungu enyungu amatafaari abandi bari enyuma y'amatafaari hariho amaju

Nindeebaho abashaija munaana barimu nibotsya enyingi bamwe bemereire ndeebaho enyingi ndeebaho obunju ndeebaho amadaara ndeeba obw'akasaasiro ahansi ndeebaho emotooka

Aba nabaazani b'omumpiira baine emotooka zaabo baine omumpiira gwaabo bajwire kara ya white, eyamutare n'eyakinyaatsi bari omu kishaayi kyaabo kya kinyaatsi baine emiti yaabo erikubashangira yakinyaatsi

Nindeeba orugudo rwa mutare ndeebaho emiti ya kinyaatsi ndeebamu ebinyaasti nyaatsi nyaatsi ndeebamu orugudo rurimu ebiina

Nindeeho ebicu bya hwayiti ndeebaho ndeebaho orushozi ndeebaho emiti ndeebaho oruguuto ndeebaho, ee nibyo ebi ndikureeba